alors <hesitation> monsieur Diatta ba léegi de après nag gis nañ ni que ne <breath> xam naa ne <hesitation> après cinq ans :frad' accompagnement juróomi atu yàlla yoo xam ne que :frane <breath> yéen a ngi ànd ak <hesitation> ki nga xam ne moom mooy population yi et producteur yi nga xam ne seen loxo jotul seen i ginnaaw bu baax a baax mbir mi fu mu toll fu mu toll nii
<noise> <hesitation> kon jërëjëf encore <hesitation> Kanté <hesitation> dinaa ne tey <hesitation> après cinq ans après juróomi at yi
<hesitation> lan ngeen nemmeeku ci wàllu
lu ñu nemmeeku
waaw
maanaam <hesitation> am nañu <hesitation> population bi am nañu possibilité maitrise d' eau ci maanaam jàpp ndox mi pour seen activité agricole loolu benn la
ci ci at <hesitation> waxtu bu nekk ci ci at bi
loolu xam nga bu tawee
waaw
ndox mi daf fay des daanaka ñu nga xam ne bu ñu demee ba jàpp ndox mi <hesitation> ñi nga xam ne dañuy góob ñaari yoon sax loolu peut être da nga koo daf maa daf maa rëcc sànq ñi nga xam ne <noise> dañuy dañuy góob ceeb waaw dañ koy faral di gis sax ci yenn gox yi <noise> <hesitation> leneen tamit kii wax na ko sànq ak activité EPC bi tey jigéen yu bëri ñoo ngi demal seen bopp <breath> kuy demal boppam daanaka am na jumtuwaay yu bëri ci kanamam autonomie boobu ñuy wax noonu ku demal boppam am nga autonomie <hesitation> ba tey tamit ñi nga xam ne jigée yoo xam ne dañoo am dañuy demal seen i bopp <breath> xam nga bu njëkk ba <hesitation> ci njël yu bëre jigéen ñi du ñu doon amuñu woon benn kàddu ci seen ci seen njël <breath> mais tey ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci activité EPC ñoo ngi contribuer ñoo ngi jàppale seen i jëkkër <breath> ñoo ngi jàppale seen i doom ci wàllum jàng ci wàllum lekk ci wàllum <breath> <hesitation> solu solin loolu habillement boobu tamit lu rëy la parce que <breath> boo demee ba nga am jumtuwaay yi nga ciy am dara di jàppale sa bopp jàppale sa doom jàppale sa waajur loolu dañ ko seetlu tamit ci wàllum kii <hesitation> ci wàllum mbéy maanaam rendement yi ren ci gox yoo xam ne fa la ñuy yëngu <breath> fa la ñuy jàppalee nit ñi rendement yi dañoo jóge dañoo waaw ñoom am nañu ay techniques yu bëri yi nga xam ne tey pour mën a dooleel seen i seen i seen i mbéy am nañ ko donc
waaw
loolu dinaa ne ab <hesitation> <coughs> <hesitation> résultat bu nga xam ne mun nañ <hesitation> sant daal
lu ci gën a fës nag carrément ci résultat yoo xam ne que ne foofu mun ngeen ko citer yéen waa PAM <breath> lu ci gën a fës ci ci résultats yi bu bu ma leen ko laajoon lan lan lan ngeen may wax
<hesitation> dinaa ne maitrise d' eau bi

lu lu am <hesitation> lu baax la en tout cas pour ñoom pour suba

projet dafa am en tout cas daal rendement yi surtout loolu lu fës la tamit
ok
waaw ki nga xam ne da nga doon am zero cinq ba zero oubien sept cent kilos cinq cent kilos hectares tey nga ciy retrouver wu avec trois ou quatre tonnes
bien sur

mun nga ci yëngu ci wàllum agriculture en tout cas doo am benn <hesitation> xalaat di naan aw ma woon ndox amul ndox système bu ñu fa teg <hesitation> technique aménagement <noise> système aménagement bu ñu fa teg digues yi ouvrage yi ñu fa teg mooy jàpp ndox mi doo doo doo am benn gàllankoor parce que ndox mooy tax nit ñi béy
bien sur
ndox mooy tax nit ñi par exemple di mener activité <hesitation> maraicher boo amulee ndox beneen affaire la
waaw waaw <hesitation> <hesitation> <breath> am na solo waaye nag <hesitation> oui

boo xoolee ba léegi ci ci succès projet bi autonomisation femmes yi jigéen ñi tey jii boo xoolee <hesitation> am na étude boo xamante jotoon nañ ko def parce que si fàttali rek maay <hesitation> en même temps point focal genre bureau bi <hesitation> am na étude yu ñu jotoon a def ak visite yoo xamante ne jot nañ ko def si biir <hesitation> ci gox goxaan yi am nañ ay ay mala yu ñu yor ay bëy ak ay xar yoo xamante ne c' est à travers activités yooyu noonu ñuy def ci si lañ jëndee yooyu noonu jur tey jii boo xoolee ci ay yenn fête comme ay tabaski

wala ci bo wala borom këram jàppale ko <breath> ci ci ci ouverture par exemple wala ci ay fête fête ñoom boo demee ci au pret des communauté sax dañ la koy wax
ok
te am na ay saytu yoo xamante ne ay études yoo xamante ne def jot nañ ko def par rapport ak projet bii depuis <hesitation> depuis ñu nekk di ko di ko di ko dérouler donc yooyu vraiment doon na loo xamante ne <breath> <hesitation> lu am <noise> solo la parce que loolu moom bokk na ci loo xamante ne <breath> taxawaayu PAM autonomisation surtout te tey jii gis nañ ko ci fànn yëpp
waaye gàllankoor yi nag projet bi bi ngeen koy door di ko liggéey ba léegi <breath> et <hesitation> loo gis dina am yenn rëkk-rëkk yoo xam ne di ngeen dajeeg moom maanaam gàllankoor yi ci mise en oeuvre projet bi sur le terrain <breath> bu ma leen laajoon loolu lan ngeen lan lan moo leen gën a indil jafe-jafe ci mise en oeuvre projet bi bu ko defee <breath> tey ñiy déglu émission bi xam ko bu ko defee énu jóg ci dindi ko ndaxte projet bi am na solo trop
<smacks lips> <hesitation> daanaka Kanté <hesitation> jërëjëf encore man ci <hesitation> ñun en tout cas lu ñu gën a soxal gàllankoor bu ñu gën a en tout cas soxal <hesitation> maanaam ci côté biodigesteur <hesitation> ci wàll <hesitation> suñu intervention bi <breath> dañoo def ay biodigesteurs <noise> ci yenn gox yi <breath> biodigesteur nu muy fonctionner ak ndéef lay fonctionné ndéefu nag <noise> maanaam bouse de vache te bu fonctionné day produire gaz gaz boobu nit ñi dañ koy toggee ci benn fànn <breath> <hesitation> dina produire engrais engrais boobu dañ koy utiliser soit ñu jaay ko soit ñu utiliser ko si le <breath> seen activité agricoles yi ou activité maraicher bi <breath> mais problème bu ñu am surtout ci gox yi bouse bi ndéef bi pour am ko prpblème la surtout ci temps noor <noise> nag yi dañuy sori nag yi dañuy sori des fois tamit borom nag yi tamit dañ ciy gis <hesitation> njëriñu ndéef bi dañuy xaw a <hesitation> maanaam mettre ay garde fou pour nit ñi bañ am ndéef mi <noise> parce que ñoom tamit dañ koy soxla seen seen faro yi loolu mooy problème bi gàllankoor mooy pro parce que biodigesteur bu demee ba fonctionner <breath> nga am sa engrais <noise> nga am sa gaz daanaka jigéen yu bëri nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum transformation parce que tamit waxuñu ko <breath> parce que jigéen tamit comme nu ma ko waxee sànq <breath> ci activité yu bëri la ñuy yëngu wàllum jur <breath> wàllum <hesitation> transformation produit agricole dañ koy def pour mën a jaay waaw léegi loolu buñ ci jaay tamit parfois da ngay dañuy soxla <breath> fu nga xam ne di gaz pour togg pour defar transformation yooyu ba loolu moo waraloon sax ñu defal leen ay biodigesteur te biodigesteur yi balaa muy fonctionner il foog nga am ndéef te ndéef yi tamit dafa am problème pour am ko problème la lu moom laa ñi ma daal <noise> moom la ñu gis comme gàllankoor parce que biodigesteur exeister na mais
li koy doxal
lu koy doxal
lu koy fonctionné
waaw pour mu continuer fonctionner moom mooy problème bi ok
<hesitation> <hesitation> <breath> Diamanka
<noise> waaw <hesitation> daanaka moom tënk na ko de

di di gis daal mais sinon par rapport ak mise en oeuvre bi moom wax dëgg fa yàlla <breath> <hesitation> sur le globalement moom sant yàlla bu baax
ñu ngi sant

<smacks lips> xanaa rek balaa ñuy tënk rek ñu delloowaat kàddu bi monsieur <hesitation> Diatta <breath> par rapporrt aux perspectives des communautés les plus résilientes maanaam ñi nga xam ne gis nañ ne que ne <breath> <hesitation> seen loxo jotul seen i ginnaaw bu baax ñi nga xam ne ciblé nañ leen <breath> ci seen enquête yi ngeen def <breath> njëriñ bi ci projet bi wala tamit <hesitation> lan ngeen di séntu si ñoom ba tax ñu ngeen dugal leen ci projet bi
<hesitation> merci Kanté en fait lu ñu doon séntu ma dellu si ci gannaaw tuuti

beneen jafe-jafe tam xam nga <noise> wàllum <hesitation> semence <breath> loolu dinaa ne tamit jafe-jafe la <noise> parce que chaque année <noise> ñu ngi leen di jox <hesitation> <noise> nu mu tudd jiw te ku joxe jiw toujours dafa dafay day diis <hesitation> loolu moo waraloon tamit ñun <breath> ci gox yi nga xam ne pour ñu mën a gën a nekk résiliant <noise> ñu xalaat ne ki def ay <noise> nu mu ay champs école paysan <breath> champs école yooyu di nga béy daanaka école la fa la ñuy béy fa la ñuy def lu ne <breath> ñu former leen mais bu ñu leen former <breath> foofu la ñuy produire semence loolu moo nekk suñu mëbët pour communes yi nga xam moom la ñuy jàppale suba ñu nekkal seen i bopp <breath> bu ñu demee ba am <hesitation> champs yooyu ñu koy ñu ciy produire semence ñu ciy jàng ci wàllum mbéy <noise> suba même bu ñu fi nekkulee mën nañu demel seen i bopp loolu moo waral en tout cas suñu perspective fa la ñu bëgg a dem ak ñoom <breath> daanaka tàmm depuis daaw ñu ngi koy commencé <breath> te moom la ñu ko bëgg a continuer fii deux mille vingt trois bu nekkee <breath> bu bu neexee yàlla fa la ñu bëgg a jëm <breath> <hesitation> loolu bu ñu ko defee daanaka comme nu ma ko waxee rek fa la ñuy jàngee mbéy wàllum mbéy wàllum technique agricole <breath> wàllum technique maraichère lépp dañ ko fay jàng <breath> boobu danañ am production de semence loolu pour pousser leen suba tamit ñu produire seen semence bopp du kenn lañ xaar du ñu toog dans pé nawet biy ñëw ñu toog di xaar semence <breath> wala di xaar <hesitation> xaar semence <hesitation> beneen <hesitation> maanaam <hesitation> perspectives yi ci épargne bi parce que assurance daanaka comme nu ma ko waxee rek ñun dañuy dem a dem rocceeku bàyyi leen ak assurance <breath> il foog activité EPC bi ñëw di leen di jàppale <noise> maanaam épargne pour l' assurance suba parce boo demee ba am rëq-rëq <breath> am ay gàllankoor bu tawulee tamit <breath> ah ñun bu ñu fa nekkulee tamit ba assurance nekk fi <noise> même fa la ñuy jëlee seen i <hesitation> xaalis pour mun a contribuer <hesitation> ci ci problème :ra d' assurance bi

<hesitation> am na yeneen gox tamit yuy laaj loolu moo waral sax <breath> ñii nañu xalaat ci fànn yooyu suba pour que comités yi nga xam ne moom la ñuy jàppale ñu mën a gën a nekk résiliant waaw les cahmps école là :fa il foog ñu gëstu si en tout cas nit ñaa ngi jàpp <breath> ren parce que fu ñu dem yëpp ñoo ngi kii parce que fu mu nekk nii Kolda ñu ngi am <smacks lips> dix huit champs écoles commune bu nekk <noise> am nañu ñaari champs école commune bu nekk Tambacounda am <hesitation> <noise> vingt champs écoles la ñu am <hesitation> commune bu nekk tamit <breath> ñaar loolu day ànd ak ay activités de formation équipement yëpp ci biir waaw <hesitation> boole ci boole ci tamit di gërëmaale comme sama <hesitation> naataango nu mu ko waxee sànq muy PROVAL ANCAR <noise> ak ONG La Lumière parce que ONG La Lumière moom ak * <breath> il est transversal moom mooy def tout ce qui animation civilisation sur le terrain ñu jàppale ci lu bëri ci luy ci sun programme bi
<hesitation> <hesitation> <breath> <noise> di ñu jàppale bu baax ci programme bi Diamanka <noise> lan lan la leneen nga ci bugg yokk
<hesitation> waaw man li ma buggoon yokk rek ci <hesitation> ci <hesitation> waxtaan wi mooy <hesitation> par rapport ak <hesitation> fu ñuy yëngatu xam nga ni mu ngi si région de Kolda waaye ñu ngi ci communes yi <noise> lañ gën a lañ gën a nekk di liggéeyandool tey jii boo xoolee ci <hesitation> ci commune ci département de Kolda ñu ngi ci <hesitation> pratiquement huit <hesitation> <breath> huit <hesitation> sept sept communes

<breath> pratiquement boo xoolee depuis début bi depuis ñu ñëw ñoo ngi intervenir ci commune yooyu

ñuy xool ne que war nañ mun a dem ci yeneen département

<breath> waaw donc <hesitation> tey jii ñu ngi ci département Kolda ak département Medina Yoro Fula ci wàllum projet 4R bi fii ci région de Kola te boo xoolee aussi par rapport ak ménages yi peut être <hesitation> sama doyen wax na ci sànq <breath> tey jii ñu ngi si presque pratiquement cinq mille ménages yu nga xamante ne ñu ngi leen di appuyer ci cadre projet bi te ci cinq mille ménage yooyu boo xoolee les bénéficiares direct presque ils sont à qurante cinq mille bénéficiares yoo xamante ne que ménages yooyu noonu ñi * jàppale ménage yooyu
quarante cinq mille
quarante cinq mille donc loolu doon na loo xamante ne <hesitation> <breath> chiffre la boo xamante ne c' bëri na bëriwul si ñun mais <hesitation> am nañ yaakaar ne ndimbal boobu dina mën a yóbbu population fu sore te lu ñuy saytu mooy peut être doyen wax na ko fi ba le vingt deux mille vingt trois lay jeex peut être avant sax ñu mën a dem ci yeneen communes ci kattanu yàlla donc <hesitation> loolu mooy projet bi épargner wul kenn ñu ngi fi pour ñëpp daal donc loolu tamit doon na loo xamante ne buggoon naa koo <breath> sànni ci kàddu yoo xamante ne buggoon naa ko ci yokk ci waxtaan bi daal voilà
<breath> am na solo trop :fa <hesitation>

<breath> ban kàddu nga am fu mu toll nii nag <breath> di ngay yokkal maanaam <hesitation> agriculteurs yi nga xam ne que ne yàlla def na ñu bokk ci projet bi <breath> wala population bi daal d' une manière générale ndaxte projet bi dafa am solo trop
<noise> ok merci beaucoup <noise> Kanté <hesitation> man lu may <noise> <hesitation> jox comme message <hesitation> xanaa nag message bu ma am maanam ci bu njëkk bi si wàllum suñu partenaires yi di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si wàllum jàppale bi wàllum liggéey bi ku nekk tam xam nga partenariat moom li tubaab di naan da ngay joxe ma joxe <noise> ñoom <noise> daanaka <hesitation> lu jar a sant la parce que <breath> dañ ci dem bu baax a baax <hesitation> di leen di jàngal lu bëri ci wàllum mbéy ci wàllum défense restauration des sols <breath> stockage formation yu bëri dañ ko fay <noise> defee <breath> jàppale boobu tamit lu jar a sant la <noise> <hesitation> beneen bi tamit <hesitation> ci wàllum population bi maanaam ñu nga xam ne <noise> bokkuñ bokkuñu bokku nañ bokkuñu <breath> mais ñi nga xam ne bokkuñu na ñuy roy ci ñële xool li ñuy def roy boobu xool li ñuy def da leen di jàppale tamit da leen di tax ñu dem kanam parce que <breath> boo amee royukaay moom daanaka loolu lu baax la man bu ma royee tey ci kii muy def lu muy def ma def ma defaat <breath> def lu muy def dinaa xaw a pousse tuuti <noise> na nit ñi xool loolu <breath> <hesitation> nee nañ tamit <hesitation> formations yi ñuy def surtout nañ ciy gën a dëgëral gën a dëgëral ubbeeku tamit mën a def application bi <hesitation> surtout diversifier aussi lu ñuy def surtout <hesitation> ku la jox ay jumtuwaay yu bëri waaw loolu moo tax ñun itamit ci wàllum défense restauration de terre tey dinaa ne ku nekk mun na demal boppam <hesitation> duñ bu ñu xaar kenn mun nañu <noise> demal seen i bopp <noise> waa peut être loolu dañ koo fàtte parce que ñoom bu ñu commencé di def <noise> ay activités défense restauration des sols yooyu <breath> dina am toujours lu leen di motiver <noise> du fay waaw parce que période <hesitation> noor boobu nga xam ne mois de <hesitation> mois d' août
soudure bi
période soudure boobu day métti loolu ñoom bu ñu bu ñu demee di def activités yooyu dañuy am ay transferts dañu bénéficier transfert de de d' argent <breath> transfert boobu nag moo leen di tax ñuy jënd ceeb <noise> ay diwlin *** régler seen <hesitation> seen i jafe-jafe tu vois te ren moom am nañu ñaata trente six jours de travail <hesitation> dina nekk au environ de cinquante mille et quelque boo ko jotee na nga ci * di nga ci régler yu bëre balaa <hesitation> góob bi di jot mun nga ci jënd saako am na ñoo xam ne bu ñu jotee xaalis bi rek <breath> saako ceeb la ñuy dem jënd
bien sur
loolu moo tax tamit ñu bëri <hesitation> ci di dem
di ci gën a sawar
di ci gën a sawar en tout cas
<hesitation> <hesitation> maanaam liggéey boobu sax boo xoolee sa bopp ngay liggéeyal daal voilà
sa bopp ngay liggéeyal kuy liggéeyal boppam ñu leen ciy fekk <breath> di lay jàppale

waaw mais nit ñi tamit ñenn ñi di multiplier ñoo xam ne man gis naa yenn gox yi maanaam peut être du fii mais yeneen gox yu nga xam ne bokkuñu dañ leen di dem di leen jàngal ñu ne ah ñun nii la ñuy def nii la ñuy def maanam réplication boobu tey boo gisee groupe EPC yi bëre
c' est important
réplication bi dafa bëre na ñu continuer réplication boobu si terrain bi pour nit ñi ñu xam ne bokkuñ fi parce que projet munul jël ñëpp tu vois kii wax na ko sànq fii Kolda cinq mille cinq mille ménages la ñu am bénéficiares et cinq mille ménages et quarante cinq mille bénéficiares si tu multiplies encviron par neuf <breath> sept mille ménages la ñu am Tamba moo gën a rëy <noise> sept mille ménages la ñu am <noise>
waa
<noise> ñu ngi ci <hesitation> ñu ngi ci dix communes ñu ngi ci dix communes <breath> <hesitation> aussi bien Goudiri Tamba <noise> si ñetti départements yi ñu ngi ci foofu peut être Bakel rek la ñu nekkul quoi <noise> <hesitation> suñu loxo doyul quoi moo tax ñu nekkuñu foofu mais <breath> bu neexee yàlla xëy na tamit côté boobu la ñu jëm tamit quoi
te ni nga ko waxee itamit ñi nga xam ne ñoom dèjà ñu ngi ci bir projet bi

am na solo trop

exacte

ok
donc

voilà donc

comment ça s' appelle ONG La Lumière

ANCAR
ANCAR
CNAAS
mais aussi la CNAAS

même les maires
ok <hesitation> <hesitation>
frabchement

même les chefs de village donc vraiment population Kolda

kon nag mbokk yi ba léegi dégg ngeen <hesitation> li nga xam ne moom la suñu gan yi wax nag <breath> waaye nag am na ay messages yoo xam ne am na solo trop te faaw ñu dugal ko ci li nga xam ne moom mooy émission bi tey information climatique maanaam <hesitation> information buy bàyyeekoo ci wàllu climat bu ñuy leeral mbirum climat bi <noise> doon na loo xam ne munuñ wéyal lépp loo xam ne ci wàllum mbéy la te bçyyiwuñu xel ci information climatique boobu am na solo trop <breath> war nañu tamit bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne mooy information climatique yooyu noonu <breath> bu ñu ko jotee ñu fexe ba daal di ko wéyal suñu mbokk yi tamit jot ko bu ko defee bépp béykat bàyyi ci xel bu baax ndaxte am na solo trop ci wàllu <noise> mbéy mi <breath> yéemu maanaam wëlbatiku jamono bi changement climatique yi <breath> jëfandikoo loo xam ne moom mooy information climatique yi maanaam <hesitation> xibaar yi nga ba xam ne que day bàyyeekoo di ñu indil leeral ci wàllu climat bi dinañ dimbali bu baax ndax ñu mun am décision bu baax ci wàllu suñu mbéy waye tamit aar li nga xam ne moom la ñuy béy maanaam lu ñuy dugal ci mbéy mi ñu mun ko aar bu baax maanaam sécuriser suñu investissement <breath> prévisions saisonnières yi li nga xam ne moom la ñuy xaar ci mbirum taw bi doon na ay éléments yoo xam ne <breath> am na solo trop cib jë jël décision xam lan lañu war a béy ban waxtu lañ ko war a béy maanaam variétés cycle yi ndax lu ñuy béy lii <breath> dafa war a dem ab diiru juróom-benn weer wala ab diiru ñaari weer wala ab diiru ñetti weer <breath> loolu yëpp bu ñu amee ay information ci prévisions saisonnières yi dinañu am dinañu dimbali trop ndax ñu mun def souvent boobu bu ko defee <breath> bu ñu rëccu li nga xam ne moom lañ def waaye nag mbokk yi ANACIM mooy kuréel bi nga xam ne moom rek mooy yellool <breath> di ñuy jox ay xibaar ci wàllu prévision climatique yoo xam ne dinañu njëriñ kàddu yooyu nag buggoon nañ ko boole ci li nga xam ne moom mooy émission bi ndaxte am na solo trop <breath> ñii nga xam ne ñoom ñooy déglu émission bii <breath> et li ci gën a bëri ñun ñëpp ay béykat lañu kon nag na ñu bàyyi xel ci messages yi am na solo trop ci li nga xam ne moom mooy <breath> maanaam <hesitation> ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy yëngatu ci kawam maanaam mooy mbirum béy mi

<hesitation> di gërëm waa RTS
merci beaucoup
<hesitation> ñii di faram-fàccee maanaam xibaar yi
merci
di gërëm encore sunu partenaires yigërëm nguur gi gouverneur ba ci <hesitation> chef de village <breath> ma ne ko gox bu ñu dem <noise> dañuy teew <hesitation> di def tamit benn ñaan surtout ci wàllum <hesitation> maires yi surtout <breath> ci wàllum champs école yi surtout ñut am ay délibération loolu tamit lu neex lu baax la <breath> pour suba champs école yi nga xam ne day <noise> des ñun bu ñu fi nekkulee day nekk toujours <breath> maanaam genre école lay nekk pour béykat yi loolu tamit lu <hesitation> loolu laa amoon comme mot de <hesitation> mot de fin
Diamanka
<hesitation> waaw man defe naa ni jotoon naa <laughs> def ay samay remerciments sax <breath> ba tey rek bu ñu naan la répétition moom yàggut yàqul dara ah di ko di ko di ko <hesitation> waxaat rek <breath> partenaires yi vraiment ñu ngi leen di gërëm chaque fois que suñu soxlawee dara bu ñu leen woowee réunion formation ils sont toujours disponibles <breath> donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant <breath> voilà donc mot de la fin boobu laa amoon lu ma
di leen gërëm itamit mbokk waay déglukat yi di leen sant waaye nag ñu ngi leen di bàyyi ci numéro bii nga xam ne am na solo trop képp koo xam ne bugg nga am leeral ci émission bi nga déglu ko mu am lu la ci xam ne jot a desee leer <breath> wala loo xam ne tamit bugg nga ci am leneen loo xam dina ci gën a jëriñ <breath> wala yow mii si sa bopp nga bugg ci yokk leneen loo xam ne dina njëriñ mbokku béykat yëpp <music> woote leen ci 33 879 30 92 ma ñëwaat ci numéro bi <music> 33 879 30 92 bu ko defee nga bàyyi ci sa message boo xam ne que ne dina am ñu ko déglu indi tontu ci li nga xam ne moom nga <hesitation> indi ci xibaar ci ligne boobu noonu <breath> di leen gërëm di leen sant di sant suñu technicien bi fële di Thierry Roger Napama <breath> di gërëm suñuy invité yi William <hesitation> William Diatta moom mi nga xam ne <hesitation> PAM la nekk unité développement rural et résiliance ak Souleymane Diamanka bu programme assistance ci ba léegi ci PAM devant ce micro seen mbokk Aliou Kanté di leen dig ndaje incha allah prochainement <breath> ak waa PAM ci programme 4R bi ak seen partenaire technique waa Jokalante